Silmiinga ka bihi gbubo ʒɛya bihi ayobu paɣaba ni bibaa anu ni do yino ka puni biɛni ka chɛmsi biɛni ka pool nim biɛni ka dundoli biɛni

Tumtumdiba ka bi bɛ bayaɣati ni ka tankpaɣu doya ka kuɣu ʒɛya ka bi piri namda muna ka shab gbubi gahi ka shab gbubi gbambihi ka shab ʒi taha ka tihi sa bi nyaanga ka paipu nim doya

Kuligi ni ka zaham gbaharibi biɛni ka gbambihi ʒɛya ka zahama bɛ di puuni ka ŋarim ʒɛya ka zoli bɛ bi nyaanga ka tihi bɛ bi nyaanga ka yiya bɛ bi nyaanga

Puu soli ni ka paɣaba anahi ka bi niraba ata kpabi bihi ka niraba ayi ʒi kpalaŋa ka ninvuɣu yino gbubi kpalaŋa ka yino gbubi dalibila ka ninvuɣu yino gbubi katawiya ka mɔri ʒɛya ka tihi saya

Amiliya paɣa ka o duɣura ka ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛya ka suu paya ka gbambili paya ka parantɛ gba paya ka kurifooti ʒɛya ka buɣum bɛ di puuni ka duɣu tamya ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni ka kuriga ʒɛya ka o gbubi chɛriga

Jaara ni ka paɣa ʒɛya ka gbubi kapu ka yɛ liiga baŋkom ka teebuli zuɣu ka kapu tamya ka foon paya ka chɛrigi yiliya ka diriti yiliya ka kuriga nim tamya